Niraba n ʒɛya bi galisiya ka doo bɛ bi ni doo maa gbubila yɛduɣurigu ka paɣa ʒɛya ka goɣi o nuu paɣa maa yɛla daliya ka di kom maa zibsa ka paɣa shab gba ʒɛya ka gbubi shahara Anfooni nima

Kom n doya ka ŋarim mini injin booti pa dizuɣu ŋarim maa ni dabba ayi n bɛ dinni ka piɛɣu bɛ bi sunsuuni injin booti maa mii niraba ata n bɛ di puuni ka so ʒi sunsuuni ka yɛ liiga ʒiɛ

Niraba n ʒiya daani ka bi ʒiya bi pam n nyɛba paɣaba bi puuni niraba ayi yɛla daliya ʒiɛhi bin yɛ daliyq ʒiɛhi maa bi puuni so bi bob bobga ka o tooni ka aduwa bɛ bunni n tam o naba zuɣu ka loori ʒɛ bi nyaanga ka so bɛ dinni

Duu ni n bɔŋɔ ka baanjira bɛ dinni duroowa n ʒɛ n tabiya ka pipa din nyaɣari gbunni bɛ dizuɣu ka fulaawɛs gba tam dizuɣu ka bolfu dibayi bɛ dinni